Dako me omako kavere moni i cinge okedo wiye kede bene dako ni olingo wiye en tye i ot duka nen bala obedo ngat macato duka ni